Nyɔnua le nu tɔ le agbame. Nyɔnua bla taku ye eta avɔ le ali me. Kusi le egbɔ.

Ame wɔme ene le ʋe ɖum. Ɖeka nye ŋutsu. Wɔme etɔ̃ nye nyɔnuvi. Yevu, yevu hã tsi atsitre ɖe ga me. Amewo sɔ gbɔ ɖe wo ŋuti le wo kpɔm. Exɔ kple enea kpokpo hã le wo ŋuti.

Sukuviwo le sukuxɔme le nu srɔ̃m. Sukuviwo sugbɔ, sukuviwo do awu ʋee. Wolé agbalẽ le asi wɔ be wole exlẽm. Sukuvi aɖewo le nu kom eɖewo .. wole nu kom.

Ŋutsu tsitsiwo kple ɖeviwo le ʋuƒom wole ati ɖe asi kɔle ʋuƒom ŋutsuvi aɖewo ha tia titre ɖe womegbe le akpe sim ɖeviwo ha le megbe le nukom abladzo le gama xɔ yi le gama anye ɣi